Naasaal dɔbɔ ane Pɔgebɔ la are are. Ka ba yaga zie zaa su kparre sɔgelɔ. Kūū daga biŋ la ba nimitɔɔreŋ. Kyɛ kaa nasaaldɔɔ kaŋa a gbi dumo a pɔgesaraa kaŋa nimitɔɔreŋ.